coratodi shiiqida maccanne attuma asay issippe de'oosona; attuma asay issippe qoomettidi leekiya yexxoosona; macca asay qassi dumma kiyidi uttidoosona'; etuppe guyye baggara shuchchan keexxetta keettay de'ees.

Dumma dumma ispportte qommotuppe issuwa gidiya toho kuwaasiya kaa'iya Wolaytta Dichchaa yaagiyo citaa naati issippe de'oosona. Eti ubbaykka maayido maayuwa issi mera. Etappe guyye baggaara cora asay de'ees.

issi aaho giyaan cora maccanne attuma asati issippe eqqidoossona bayzzetiyaage maayoykka dumma dumma sohuwan dumma dumma mera maayoti de'oossona.

maata meraa maydda dozati biron diccide de'iyaageti keehipe lo"ossona etuppe guyye baggara ita gita gidida giraviliya mitta qommoykka de'ees

cor agastta attuma asati issippeteta qonccissiya maayuwaa maayyidi shoddira oyqqidi biittaa bookide de'oosona; etuppe guyye baggara muuze gita gididagenne dumma dumma mittati de'oosona

naa"u uelaga macca naati issi mala shurabbiya maayyidi bantta kushiyaan wolaytta banddira oyqqidi eqqidoosona; etuppe issiniya huuphiyan kopiyiyya wottaasu; guyyessa baggara keehippe xeelanaw lo"iya dozati de'oosona

Nu Itoophphiyan dumma dumma qomo ammanuwa qommot de'oosona. Hegetuppe isuwa gidida qalehiwoot yagiyo ammanuwa qonccissiya banddiray eqqiis. Appe guye baggaara asati uttidi tukkiya uyoosona.

Yelega macca na'iyaa dungguza pooxaa maayyada salo mera suriyaa gixxada eqqasu ; ippe guyye baggara xeellanawu keehippe lo"iyaa ajjoora soossoy beettees.

Keehippe puulattidi lo'idi bootta meran tiyettida keettaa giddon dumma dumma xomppeti de'oosona. Keettaa giddonkka ispponjjiyappe oosettida uttiyo miishshaynne maxaafaa dooriyo pariniichcheriyappe oosettida buquray de'ees.

Xeelanaw keehippe lo'iya guutta dozati de'oosona. ha guye bagaara maata mera mitatti de'oosona.

ortodookisse ammanuwa kaaletiya aawati maarara issippe uttidosona, eti ubaykka huuphiyan xam'aa wotidi bootanne karetta maayidosona.

wolaytta gidoni dumma dumma xeelanaw injetiya wozana shempisiya sohuwappe issuwa gidida bambala zarphe ikka de"iyo sohoy damotta woyde woykko baddessa giyo ambbana.

Ichchashu geela'o naati issippe qoomettidi pootuwa denddiiddi doosona. Eti ubbaykka bootta qoliya maayidosona. Ha qoliya xeeran wolaytta dungguzay de'ees.

Naa'u gall'aa keettay oggiyakko simmidi keexxetis. Appe sintta baggara katta keetta qonccissiya maalatay de'ees. Karenka oyddiyan asaay uttiis.

Naa"u gastta attuma asatuura, heezzu macca asatuura, naa"u guutta naatuura sinttawu simmidi eqqidosona. Etuppe guye baggara dozati de'oosona.

Corattidda yelagga asatti issi mala maayuwaa maayiddi derettetta asaa qoncissiyaa malaataa bandiraa oyqqidi issi iitta lo"iyaa keettaa sinttan eqqiddosona.

Seeraa naagissiyage seeraa naagissiyageti maayyiyo maayuwa maayyidi huuphiyankka qophiya wottidi uttis appe sintta baggaara a oosuwanne a sunttaa qonccissiya taappeellay de'ees miyye baggaara wanccayikka de'ees

keehippe lo'iya wolaytta keetay des, appe guye bagaara dumma dumma meran puulatida sohoy des, ha keetay zo'onne adil'e ciishsha meran tiyeti utiis,

Aayera aawara na'iyo tokkidi eqqidosona. Eti maayidogeka wolaytta wogaa woykko dunguzza mayzza de'iya maayuwa maayiddosona. Issi mala heezzayka maayidosona.

Keehippe puulattidi dumma dumma meran alleeqettida samppaa bollan birata saanee de'ees. He saaniya bollan unccaynne oyttay yuushuwan de'ees. Giddo baggaara wogaa qumay dumma dumma tiriyara mooqiyara shiiqi utti,,,

Wolaytta wogaa mayuwa bullukkuwa mayada baltteetiya guyyeera eqqaasu. Ippe sintta baggaara dungguzzaa maayida aaway kushiyan tooraa oyiqqidi para goochchiiddi sinttaara de'ees.

keehippe puulattida alaxxiyo sohoy de'ees; a giddon dumma dumma doozatinne uttidi kaa'iyo shemppiyo tukkiya uyyi ekkiyo sohoti de'oosona; xomppekka de'ees.

HeeZzu qeeri naatti issippe qoomettidi eqidossona. Etuppe naa"ati huuphiyan shaashiya qaccidossona. Etappe naa"ay miicidi de"oosona.

Daro dumma dumma unkuwa bokkidi ekkidi maanawu go'ettiyo katta qommoti de'osona. Hegettupe issuwa gidida donoy denban shiqqi uttis. Appe ya baggara maata meera maayida dozaati de'osona.

Issi bootta meeran puulati uttida keetta giddon attuma asaa suure de'ees. Ha suuriya liphphiyan aybako heezzu heezzu qoho guuxxuniya malatiya bootta meeran merettidage de'ees.

issi keehippe lo"iyaa puula naagiyaa keettan macca naati bantta puulaa naagiyoo luxi de'ossona a sinttan dumma dumma misiletikka de'ossona

bironi diccidi de"iyaa yelaga naati wolaytta wogaa maayuwa bulukuwanne dunguzzaa maayidi issippe diripha bollani kiyidi duridi dossona ettappe sintta bagara dumma dumma aleqotikka doossona.

Naa''u wodallati issi keehippe puulatida dirphpha bolla durid de'oosona. Etuppe guuyye baggaara dumma dumma yettaa miishshata kaa'iya asati uttidosona.

Issi bitanee bootta shurabiyaa maayyidi karetta suriyaa gixxidi huuphiyan qophiyiyya wottidi kiisiyan kushiya yediddi eqqiis. Appe guyyee baggaara saluwappe duge cuwaa malatiyaa haattay gogees.

Maata mera mayyiddi keehippe lo"iyaa dozati de'iyoossan keehippe lo"iya shuchcha keettan keexetti uttida keettay de'ees.A miyiyyankka issi keettay de'ees.

Issi gastta gidida asi shamiziya maayidi kushiyan biiriya oyqqidi sinttawu simmiidi oddiidi eqqiis. Appe guye baggaara bootta kaamiya yayidda de'awusu. He kaammee guyyessankka gitaa gidida mittati de'oosona.

Kare medoossatuppe issuwa gidida keehippe yashshiyaanne amalanchcha xeellanawu meran keehippe puulatti uttida maahee de"es. Appe guyye baggaara maata meraa maayida doozzati doosona.

keehippe puulatidi aleeqidi lo"iyaa massofetti marara dessi ayushuwanikka xawlappe oosettida oyde dessi godda yushuwanikka wolayitta dunguzzaykka kaqetidi uttisi.

koyro baggaara maata meraan tiyetti uttida giddo baggaara bootta meraa tiyettida koyro xeekkaa luxetta amaaratto maxaafaa.

kataa mal'etanawu harggiya xalanau dumma dumma maadiya ataakiltettuppe issuwa gidida tuumoy ha man'iyan dees. bootta sharay appe ya bagaara dees.

Heezzu yelaga atumma asatti keehippe lo'iya duppaappe merettida maasoppiya giddon dumma dumma qumaa qommota shiishshidi moosona eta sinttan sinttan uyiyo haattay de'ees.

Dumma dummabata shammanawu go"ettiyo koskkiya giddon dumma dummabati dooretti uttiddossona. Haattay, zayttee, koshoroynne hegaanne hegaa malatiyabattikka de'oosona.

dumma dumma muruta immiya goshsha aypetuppe issuwaa gidida badalay de'ees, keehippe goobidinne anqqaridi wonnidii de'ees.

cora asati adil'e ciishsha mera shuraabiya mayidi kushiya baqqiiddi yooyo gifaata yaagiya daro gakkida taappeellaa oyikkidosona.

Ayfiyaan xeelanaw keehippe lo"iyaa aaho dembbay diretidaage de'ees; appe guyye baggara gitaa gitaa gidida mittati diccidaageeti doosona.

issi bitanee huuphiyan qoophiyaa wottidi booxxanau eqqiya shamizziyaa maayidi jinsse suriyaa gixxidi pora koyaa simmidi bees. appe duge baggaara qambbaran waaxettidi kadoy qashetti utido boorati de'oosona.

Oyddu ammanuwa aawati issippe uttidosona. Eta kushiyankka masqqaleenne kasaray de'ees. Eti maayiddo maayoy boottaa qoophiyaakka wottidosona, etu miyiyan issi qeeri na'ay de'ees.

xeellanwu keehippe lo"iyaa maata mera maayidda doozati de'oosona; appe ya baggara qiibiyo xoqqu gi ekkiya dere de'ees

issi saaniya bollan yeechchay hiixetin ashshoy, daaboy, unccay, oyttan yuuyi aadhdhiid wodhdhiis, mashshaykka a bollan de'ees; barbbare gidduwan de'ees.

Heezzu wodala naati boottaa shurabiyaa maayidi shurabiyawu tiran mochchena borago giyaga maayidi sinttawu simmidi eqqidosona. Etappe guye baggaara cora asay de'ees.

Wolaytta wogaa maayuwan woykko bullukkuwan puulattidi keehippe lo'iya macca asay coratti de'ees. Etu giddoppe issinna sinttawu kiyada duraydda de'awusu. Issi asaykka o denttettiiddi dees.

Keehippe puulattidinne alleeqetti uttida keettaa giddon cora asati de"oosona. Ha asati ubbaykka wolaytta wogaa dungguzzaara de"iya maayuwa maayidosona. Issippe shiiqidi dumma dumma kattaanne ushshaa qommota miiddinne uyiiddi de"oosona.

woalytta woga gidiya dunguzay xeerani de"iyyo afalati a wottiyo miisha gidoni de"iyage beetessi.

issi yelaga na"ay som'uwaa aanuani tiyid baaga binana qanxissanaw binnaana keettani uttisi.

cora luxiyaageeti issippe shiiqidi isippe nababbide de'oosona; eti de'iyo keettaykka dumma dumma xamppiyan aleqeti uttiis; etappe ya baggara maxaafa dooretida faranichchere de'ees.

Gattaappe keexettiyaa jaagira keettiyaa de'awus. ippe guye baggaara keehippe gitaa gididi lo"iyaa uuttay de'ees. sintta baggarakka qeeri qeeri doozati de'oosona.

kehippe lo'iya shanttaaa gollan girata sainee de'ees. ha sayniyaa bollan dumma dumma qumaa qomoti shaatiyaara de'oosona. shaatiya bollikka mooqee de7ees

heezzu seera naagisiyaagetti seerabaa tamarissidi de"ossona ettagiddoppe isoykka eqidi assawu odiidi dessi.

keehippe puulatti uttida katamay de'es. ha kanttidi biya ogiya bollan issi guutta kaamiya sinttawu yayidda de'awusu. ha katamaa kanttidi xeelliyo saatiyan gita dere beettes.

woalytta gidini dumma dumma zanaqa sohoti doossona hegetuppe issuwa gidida ajorra soosuwani yelaga naati beettosona.

Keehippe adussa gidida yelaga macca na'iyaa geessaa baappe keehiippe guuxxiyaa naa'iyoo kushiyaan oyqqada sinttawu pinttaydda de'awus. wolaytta dunguzzaa malay de'iyoo maayuwaa maayidosona.

Uttanaw keehippe injjetiya ispponjjiyappe oosetida oyde de'ees; I de'iyo keetteaykka keehippe puulatidi bootta meran tiyeti uttiis.

kaamiya ogiyappe ya baggaara keettaa keexxanawu dumma dumma duufotakka keexxanawu maaddiya blokketiya yaagiyo shuchchay dooretti uttis. a bollankka issi bitane uttis.

Keehippe lo'iya doozati yuushuwan dooddi uttiddo sohuwan cora maccanne atumma asati eqqidosona. Etu giddon issi paranjjay etuura issippe de'ees.

Cora dere asay iraa gaasuwan qohettida asawu maaduwa immiiddi de'es. Ha asaappe guyye baggaara mittay de'es. hepinttan xeelliyoode keettayikka dumma dumma doozatu sinttan de'es.

Naa"u boottaa kaameti xomppiya xomppiidi de'oosona. Etu miyiyaarakka naa"u asati kanttoosona. Etappe ya baggaara birataa sanqqan gorddetida keettay de'ees.

Cora asati salo mera anjjuwa maayuwaa maayidi huuphiyan zawudiyaa wottidi eqqidosona. Baggati etappe sinttaara uttidosona. Etappe guyye baggaara "giraabiilliyaa" yaagiyooo dozzatu qommoy de'ees.

cora yelaga maccane attuma assati qoomettidi ziiriyani wogaa yetta yexidine duridi de"oosona ettape ya bagara keettaykka beettessi.

Issi aaho gutaran cora asay shiiqidaagee de'ees. Hegeetuppe naa''u asati sinttawu kiyidi beettidosona. Bantta qooriyankka wolaytta wogaa qonccissiya dungguzaa qachchi uttidosona.

Cora asati issippe gididi goday saruwa, goday dosees, goday godaa yaagiya taappeellaa xaafissi oykkidi deretettawu sabbakkiiddi de'oosona. Etuppe guyye baggaara sinttan oyddati de'oosona.

Issi yelaga macca na'iya dumma dumma meran aleeqetida huuphiya daddetada sinttawu simmada uttasu; ippe sinttaa baggara dumma dumma meran aleeqetida ciishshati de'oosona.

Gastta cora asaati issipe shiqqidi wolaytta woykko dunguuzza maayidi bantta kushiyan tooraa oyqqiidi wolaytta wogan uttanawu go'ettiyo shidhdha bollan uttidosona. Etupe guuyye baggara gitta gididi xeelanawu lo'iyaa mittay de'ees.

Issi keettaa yara gidiyaa aayyera aawara yiiraa na'eera de'oosona; etikka issippe issi mala maayuwaa maayyidoosona; aaway zin"in aayyera na'eera aawaa zokkuwan uttidoosona.

ammanuwaa aawa gidiyaa woykko qeese gidiyaageeti Orttodookisse ammanuwa kaaliyaa asata xamaqqide de'oosona; eti maayyido maayyoykka boottaa huuphiya qophekka de'ees

corra assay issipe shiiqidi kaarotiya, xaatta santta bayziyossani bayzidine shamidi beettosona.

toophiya bandira mera shurabiya maayida bittane xikiya kushiyani oyqidi eqqiisi aappekka guyessara dumma dumma dozzati beettosona.

qeeri na'ay keehippe lo''iyaagee wolaytta dungguzay de'iyo shurabbiya maayyidi pootuwaa misiliyaa oyqqidi miiccid eqqiis. appe guyye baggaara gitaa gidida mittay dee'es.

cora maccanne attuma asati sintta baggaara yaa haa uttidoosona. etukko ha simmidi qassi ooso haggaazzan de'iyaageeti eqqidoosna. etappe guyye baggaara gitaa gidida mittay kuway de'ees.

laapun gastta seera naagisiya assati maaraara eqidossona ettupe naa"ay bantta oosso maayuwaa maayidossona ettappekka guyessara shuchchani keexetida keettay beettessi.

Naa"u attuma asatinne issi macca balttettiyaa uttidosona. etuppe issuwaa sinttaan cengurssaa xoqqu oottiyaa pomppayinne wolaytta odibessaa pomppay eqqiis.

Nu payyatettaw go"iyaa dumma dumma mitta ayfetinne atakiltteti hega issuwaa gidida pappayenne muuze haga sohuwande'oosona

Keehippe addussa gididda makkiinay biyoo ogee beettees. Appe sintta baggaara shuchchan keexettida wolqqama keettay de'ees. Miizzaappe miyiyaa mataara dozatti keepe uttidaageeti

wogga qorqqoro keettaa miyyiyaan qeeri qeeri qorqqoro keettati de'oosona; appe guyyee baggara gita gidida uuttay de'ees; appe guyyee loyttidi xeeliyoode keehippe xellanaw lo''iya dere wolqqamay beettees.

gastta ordde attuma aaway kushiya cenggurssa xoqqu oottiya miishsha oyqqidi Wolaytta oddi-bessuwanne oychchi zaaruwaa zaaridi de'ees. appe sintta baggaara bootabay de'ees.

Yelaga naati bantta huuphphiya shemmppissanawu woykko pashshikkissanawu dumma dummabata go'ettoosona. Hegeetuppe issuwa gidida puuleenne jootiinne issi biittaa giddon de'ees. Issi yelaga na'aykka kaa'iidi dees.

keehippe lo''iya samppaa bollan yeechchaiy hiixetti yuushuwan boynay donoy boyen de'oosona etu giddo baggaara naa''u qommo maata meranne zo'o mera barbbareekka de'ees

corra gastta assati issippe eqidossona ettape sintta bagara birroni diciyaa puuteti beettosona guyessarakka uuttayi beettesi.

Coraa asatti maarara salppiyan salppiyan eqqidi issi mala maayuwa maayidosonna. eta kushiyankk kushee hiilappe oosettida yetta miishsha gidiya pulaalee dees.

Sone kare medosa naa'awu koota gidida kaanata, kaanay maataa bollan uttis. Appe guuye baggaraka shuuchan keexettidi keehippe puulatida uttida keettay de'ees.

naa'u gasta aayotuuranne issi yelaga aayeera de'oosona. yelagattiya aayiya issi qiiba na'iyo tookada gaxa bagaara de'awusu.

Cora maccaa naati wolaytta wogaa maayuwa woykko bullukuwaa maayyid duriddi de'oosona; etappe guyye baggarakka dumma dumma aleeqetida dunkkaneti de'oosona.

Yelaga naati issippe salppetti toora oyqqidi Wolaytta banddira oyqqidi eqqidoosona; etappe haddirssarakka ushachcharakka keehippe xeelanaw lo"iyaa doozati de'oosona.

Dumma dumma wogaa xaletuppe issuwa gidida simikaa giyo dozzayi biittaa bollan mokki uttis. I de7iyo heerankka maati bayinna mela biittayi de7es.

Guyye baggay dooya gidido kaame giddooranne bolla huuphiyan cora asay uttis. Ippe sintta baggaara qeeri qeeri biron dicciiddi de7iya dozzati de7oosona.

heezzu macca yelaga naati eqqidosona. etuppe ushacha bagaaranne hadirssa bagaara de'iyaageeti bullukkuwaa maayidosona. giduwaara zo'oy xeeran de'iyo qoliyaa maayaasu.

Issi wodalla na'ay wolaytta dungguzza suriya gixxiddi saluwa naa'u kushiya micciddi xeeles.

Adduussa kaamiya ogiya bollan yayda malatiya kaamiya yayda de'awusu. Ippe guuye baggara cora asaati ogiyanhememttidi de'osona. Miyesaanka mittay de'ees.

cora puutetta issippe dichiyo hiillaa go'ettidi dichiidi de'iya cora asati puuttiya heeeboyiidinne ushiidi aybaa giidi issippe de'oosona.

Issi keettawu yara gidiyaa aayyiyo, aawaanne naati issi mala maayyuwa maayyidi eqqidoosona. Aayyiya qassi yiiriyoka tookkada de'awusu.

Issi mishiriya galo maraa oyqqada eqqaasu. I miyyiyan issi qeeri na'ayi de'es. Miyye baggaarakka qa woggaa gidida zaafetinne dumma dumma qeeri doozati de'oosona.

cora maccanne attuma asay maarara salppiyan eqqidoosona. etappe guyye baggaara adil'ee ciishshaa meranne salo meran tiyyetida keettay de'ees. miyye baggaarakka biron keexxetidi wuribeena keettay de'ees.

So medoossatuppe issuwa gidida dorssati maataa miiddi de'oosona. Etappe sintta baggaara zo'o maayuwa maayidanne bulla maayuwa maayida asati de'oosona. Eta guyyenkka wolaytta keettayi de"es. Keettaappe guyyeera keehippe lo'iya uuttati doozatikka de'oosona.

bolla baggaara maata mera gidduwan salo mera heezzantto baggaara zo'o mera gididi adil'e ciishsha meray miyyiyara de'iyo banddiraa. ha banddiraassi gidduwan bootta yuuyyidabay de'es. gidduwara haatta kafiyakka paallayidda de'awusu.

Issi yelagga na'iyaa shuchchaa bolli eqqasu a maayiddo shuraabbiya bollani moochchena booraggo giyaagge xaafetti uttis ippe ya baggara cora asay dees keehippe xeelanawu lo'iyaa pulttotinne ciirettidda shuchchatti doossona.

shooqaa giddon ichchashu attuma asati eqqidi xeeloososna. Eta sinttan biron diciidi de'iya haaxxa utaatikka de'oosona. keehippe gitaa gididda muuzetine dumma dumma dozatikka de'oosona.

unkkuwa bookidi maanaw go''ettiyo qumaa qommoti de'oosona. a gidduwankka naa''u qommo barbbaree de'ees. appe guyye abggaara dumma dumma wolaytta wogaa qumati shaatiyan shaatiyan de'oosona.

Coraxxida dere asay maccanne attuma gidiyageeti shiiqidi issi sohuwan uttidosona. Etuppe guyye baggaara qorqqoruwan diretti uttida sohoy de'ees.

toho kuwaasiya kaa7iya citay issi meedaa giddon gelidi issi mala bogqiya shuraabiyaara maayidi ispporttiyaa oottiidi de'oosona. etappe miyye baggaara kehippe lo77iya donzayi gida gididage de7ees.

Cora Wolaytta asay wogaa maayuwaa maayidi aaho dembban uttidosona. etuppe sintta baggaara issi gastta bitanee kushiyan tooraa oyqqidi calaa maayidi eqqiis.

Meretan alleqqetidi lo"iya shuchcha giddon issi yelaga na'iya sinttaw uttaasu. A maattidoogekka wolaytta woga woykko dungguza qooriyan qachchaasu. Ippe guyye baggaarakka cora asari de'oosona.

Yelaga biron dicciiddi de'iya naati issippe shiiqidi eqqidosona. Etappe naa'ati adill'e ciishsha mera shuraabiyanne gurddiya gixxidosona. Etappe guyye baggaara mangguwa mittayi gitaa gidaagee de'es.

Cora yelaga attumanne macca naati issippe de'oosona. Etuppe sintta baggaara issi yelaga macca na'iya bootta shuraabiya maayada wolaytta banddiraa oykkada shuchchaa xeeraa kiya uttaasu.

zo'o sharay giittan hintettaagaa bolli dumma dumma macca naati kushiyan oyqqiyo xeeri borssati de'oosona ha borssatu maray zo.o calo meera biitta malatiyageeta

qorqqoruwan diretti uttida keetta penggiyan cora asay eqqiis. he keettan huuphiyankka arsseema quma keettanne I de'iyo sohuwa qonccissiya taappeellay de'ees.

Corattida gastta attuma asati wolaytta wogaa maayuwa maayidi issippe qoomettidi lekkiya yexxoosona. Etappe guyye baggaara uuttaynne dumma dumma doozati doosona.

Issi yelaga na'ayi bootta shamiziya karetta suriyara maayidi sinttawu simmidi kushiyan aybakki oyqqidi doozati bessido sohuwan eqqis. Appe guyye baggaara gita gidida deree de'es.

Keehippe puulattiddi lo'iya keetta giddon heezzu asatti uttidosonna ha asattu matan miikkelle de'ees.

Corattida yelaga maccanne attuma naati issippe de'oosona, macca naati sintta baggaara uttidi kushiyaa baqqoosona. Guye baggaara attuma naati dungguza maayidi pulalliya oyqqidi eqqidoosona.

keehippe lo'iya shuchcha xallan keexettidi xoqqaa gidida hinxxaa keettay de'ees a bollankka ichchashu masppote de'ees appe sinxxa baggaara keehippe hinattidi lo''iya maatay de'ees

uttanaw keehippe injjettiya ispponjjiyaappe oosettida karettanne bootta meray de'iyo uttiiyo miishshay issi shuchcha keetta giddon de'ees. he keettaykka addl''e ciishsha meran puulatti uttiis.

Daro qommo doozatuppe ayfiya ataakiltteenne mittaa ayfeti de'oosona. Hegeetikka asaa na'aa harggiyappe teqqiya dumma dummabawu maaddiyageeta hegeetuppe issuwa gidida leegiya ayfiya.

Issi cimaa mishiriyaa shalkkuyaa oykkada biitta bookkada doozatuppe issuwa gidia abkaadduwa puutiya tokkaydda de'awus. Ippe guyye baggaarakka naa"u macca asatinne issi attuma asati de'oosona.

Heezzu asati harumettida badalaa giddon sinttauw simmidi eqqidosona etappe Issoyi badalaa oykki uttis. Guyye baggaarakka aaho goshshan zerettida badalayi de'es.

Shuchchan keehippe puulattidi dumma dumma heeratun keexetti uttida keettay biitta malatiya meran tiyettidaagee de'ees. Appe sintta baggaara keehippe lo''iya biron diccaydda de'iya doozza mittiya beettawusu.

keehippe lo'iya samppaa bollan daabboy gunccay guddeenai yuuyiidi wodhdhi uttiis giddo baggaara dumma dumma usttaa qommati saaniyaara de'oosona zo'o barbbareekka miyyan de'ees

cora maccannee attuma asai sinttawu simmidi iqqidosona eta ubbaa kooriyankka hulaitta tulluzai ooxai de'ees bakka asay sinttaara meira minttetiis

Naa"u yelaga macca yettanchchati issippe eqqidosona. Eti maayidoogeekka wolaytta wogaa woykko dungguzayi xerran de"iyo bootta qoliya eti ekkido sohoyi keehippe puulattida doozatun doodettis.

cora asay issippe sinttawu simmidi uttiis eti de'iyo ekka kaamiya giddoona etan giddoppe issuwaa huuphiyan karetta ogee de'ees

Daarinchchan mokkiya doozatuppe coraa xaletettawu go"ettiyogeeti de'oosona. Hegeetuppe issuwa gidida keppuwa yaagiyo doozayi mokkidaagee de'es. A yuushuwan hara ayba doozikka baawa.

Keehippe corattida suuppa biroon yelettida kutto marati corattidi issi keettan de'oosona. Eta gidduwan gidduwan kattaa miyo haattaa uyiyo buqurayi adill'e ciishsha mera malatiyagee de'es.

Ichchashu attuma asati sinttawu simmidi gade giddon eqqidosona. Etappe guyye baggaara biron diciiddi de"iyaa uuttaa haaxaynne santtay de'ees. Gitaa gidida afkaadoosiya mittaykka de'ees.

Bootta meraa tiyettida gal"a qorqoro keettee huuphphiyaan ganate koyro xekkaa payatettaa naagissiyoo haakime keettaa gidiyoogaa odiyaa taapelay de'ees. a miyiyaan koskkee de'ees.

corabati bayzzettiyo koskkiya karen ashanguluutee maayido qoleenne suree de'ees. miye bagaarakka keetaa pittiyo woykko qucciyobati de'oosona.

Dumma dumma mera xomppiyan alleeqeti uttida keettay de'ees. He keettaa giddonkka xawullappe oosetida oyddenne xarapheezzay de'ees. Appe guyye baggaara hegaa qumaa keettaa erissiya erissoy de'ees.

Wode ehido dumma dumma yetta sissiya miishshati de'oosona. Hegetuppe issuwaa gidida jippassiya giyoobay karetta mera jippaase de'ees.

Issi yelaga macca na'iya keehippe puulattida huuphiya dadettada sinttawu simmada eqqaasu. I huuphiya xeerankka adil"e mera gozdday de'ees. A maayidoogee maata meranne bootta shuraabiya.

Usuppun seeraa naagissiya A asati kaamee kanttiyo adussa ogiya bollan asayi kanttanawu kishshiyo malaataa harddiidaa meraa tiyiiddi de'oosona. Etappe guyye baggaara herega xalla keexettida keehippe lo'iya keettayi de'es.

Keehippe xeelanawu lo'iya wancca giddon uyanawu maadiya juussiya ushshay de'ees.

zo''o sharay biittan hiixxetaaga bolli wolaytta muuze de'ees. a miyyiyankka macca asati uttidoosona. asatuppe gidduwan maata meranne zo'o mera zambbile de'ees.

Shuchchaan keexxettida keehippe aleeqquwara de'iya heeregga sanqqaynne maskkotte de'iyo keettaa giddon cora naati issippe luxossona etawu sinttan sinttan ubawukka komppiitere dees.

Dumma dumma ooso keettatun maxaafata dooranawu maaddiya 'admenchcheriyaappe oosettiyaagee dees, zo"o meran puulatidi dumma dumma shaahuwaan shaahetidi uttidaagee.

Wodala ganjjetuppe issuwa gidida Tasfaya Tamasgen wolaytta odi bessan oduwaa aatiide de'ees. I maaytidoogekka biittaa malatiya kootiyaa giddo baggaara bootta shamizziya maayiis.

Cora yelaga wodalla naati maaraara salppiyan eqqidosona. Eti ubbaykka issi mala wolaytta wogaa woykko dungguzaa giyoo maayuwa maayidosona. Etappe guyye baggaara diriiphphan cora asay eqqidaagee de'ees.

Doozatuppe issuwa gidida uuttaappe beettiya golaa giyogee duuxetti wodhdhidi 3u sohuwan uttiis. Appe guyye baggaara dumma dumma miishshati kirttaasiyara de'oosona.

Hereegan gorddettiya sanqqani de'iyo keettan issi mishiiriyaa soo gelaydda de'awus. i keettaa huuphessankka daabboynne laqilaaqiya keekiyaa giyoogee bayzettiyoogaa odiyaa taafellay de'ees.

oyddu seera naagissiyaageeti kaamiyaa ogiya bollan asay kanttanaw bessiyo harddiida malaata tiyyidi de'oosona. etu giddoppe issoy uttidi yiidi de'ees.

Kattaa aattidi maanawu go'ettiyo so miishshatuppe issuwa gidida saanee dumma dumma meran alleeqettidaagee ba meran meran maaraara uttiis. Issi saaniya bollan barbbareenne issi saaniya bollan ciishshay heganne hegaa milatiyabay,,,

Dumma dumma meran keehippe tiyettidda so gidon cuwayiyo keetta giddon ho'ettiyo buquray de'ees.

Issi maccassiya keehippe lo"iya maata giddon eqqasu. A maayyidoogekka burabure qoliyaara jibe malatiyaa kootiyaara zo''o shashshiyaa qachchada eqqaasu. Ippe guyye baggaara diccida doozati de"oosona.

Macca naatu puulaa naagissiyo keettan keehippe puulattida maccaari huuphee beettes. A maayido maayoykka maata mera ippe sintta baggaara dumma dumma alleeqettida otdeti de'oosona.

Orttodokisse ammanuwa kaalliya daro cora maccanne attuma, yelaganne cimaa asati bootta kuttaa maayyidi de"oosona. Etu gidduwan gidduwan woga mittay eqqiis. Guyye baggaarakka dirssay de'ees.

Issi yelaga na'ay adl"e ciishsha mera shurabiya maayyidi karetta boggiya gixxidi isporttiya oottiyo meedan woxxide de'ees. Appe gaxxa baggaara cora asati uttidoosona.

Cora asati issippe shiiqidi so medoosata booraa, miizziyo, deeshsha, dorssaa oykkidi bayzzito sohuwan eqqidoosona. Etappe guyye baggaara mittan dirertida dirssay yuushshuwan de'ees.

keehippe puulatida aleeqettida shuchan keexxettida keettay dumma dumma meran dees, a giddon makiiniya boottiya eqqaasu, appe guye bagaara dozati de'oosona.

Yelaga na'ay huuphiyan qophiya wottidi, garssa baggaara biitta meraa milatiya kootiya maayidi, bollaara bootta meraa maayidi masqqaliya tookkidi eqqiis. I eqqidosaappe guyye sohoy bootta.

Wolaytta odi bessan haggaziya Wodala ganjjetuppe issuwa gidida Tasfaya Tamasggen Oduwaa aattide de'ees. Appe guyye baggaara issippe qoommetida cora attuma asatikka de'oosona.

ka'ida kattay maatimee abokaadoy mukkorinnee hinjjeerai de7ees appe giddo baggaara maata mera sainiyan zo'o bambbareka de'ees

Keehippe modhdhida waashiyaa giyo goyna zokkuwan xaaxxidi sinttawu simmidi dozati kumidosan eqqiis. Appe ya baggaarakka gitaa gidida miittatikka deosona.

Issi yelaga attuma na'ayi bootta shamiziya maayidi biitta malatiya suriya gixxidi ogiya doonan dumma dummabata qabattuwa caamman aattiyo kiriya kalssiya hegaanne hegaa malatiya suuppabata bayzziiddi de'es.

Issi seera naagissiyaage wolaytta odi bessaa woykko televizhiniya eqqidi kiita aattidi dees. I maayyido maayyoykka polisetuuga huuphiyaan qophiyaakka wottiis.

Issi keettaa asay issippe eqqiis. Aayyiya qeeratiyaa na'aa tookka uttaassu. Eti maayidoogekka wolaytta wogaa qonccissiyaa maayuwaa.

keehippe lo''iya doozatu giddon meeda melatiyaagan worqqa mera milaatiyaagan xaafetidi yaaqoba Hooteliya yaagiya xuufe de'ees.

naa''u geela'o macca naatinnne issi biron diccaydda de'iya na'iya issippe simala maayuwaa heezzaykka maayidi uttidosona eta maayuwau merayta ootta qoliyaa bollan nu laytta dungguzaay xeera de7ees

keehippe lo7iya ispponjjiyaappe xoosettida godee ehiido zammana oyide bootta meraa mayyidi de7ees. a xeerai xeerai birata meraa malatees. appe sintta baggaara keehippe alleeqettida puulattida sohootii de7oosona.

Issi ogiya naagissiya asay ya baggi simmidi eqqiis. I oyqqido xilaa bollan hashshu ximiqqataa baalawu saro gattees yaagiyagee xaafetti uttiis. Appe sintta baggaara orttodokise ammanuwa woosa keettay keexettidaagee dees.

Wodalla na"ay Toophphiyaa banddiraa maayidi bootta shuraabiya sinttan "mochena booraago "yaagiyaa xuufee de"iyoogaa maayidi huuphiyan qophiya wottidi eqqis.

Keehippe puulattida yelaganne gastta asati issippe eqqidosona. Eti maayidoogeekka wolayitta wogaa mayuwa woyikko bullukkuwa geetettes. Etuppe guyye baggaara keehippe lo'iya mittati de'oosona.

issi wodalla na7ay huuphiyan qophiyaa wottidi boggiyaa gexxidi bootta shuraabiyaa maayidi ushachchanne haddirssa kushiyan boottanne dumma dumma miray de7iyo banddiraa oyqqidi pude guppiiddi de7ees. appe guyyee baggaara keehippe puulattida doodatun kametti uttis.

Dumma dumma goshshaa woykko gibirinna murutattuppe issuwaa gidiya giraabiliya puute de'ees. Appe guyye baggaarakka dumma dumma dozati de'osona. Shonkkoroykka des.

Attuma naatu huuphe keettan issi yelaga na'ay huuphphiya qanxxissidi de'ees. I maayiddo maayoykka zo"o meraa bollan boottaa meran dumma dummabay xaafeti uttiis.

Xeellanawu keehippe lo'iya maata meran puulattida cora qeeri doozatinne wogga doozati de'oosona. Etu giddon dumma dumma keettay, wolaytta keettay, qorqqoroy dees.

Issi ammano keettaa diriiphpha bollan cora maccanne atumma asati issippe salppiyan eqqiddossona. Etappe guye baggaara keehippe puulattidda sohoynne masqqallee merettiddo keehippe...

issi yelaga na'ay oogiyaan eqqiis. i maayido maayoy karetta suuriyaanne bootta shurraabiyaa maayiis. Qoophiyaaka wottiis. Appe guyye baggaara keehippe lo'iyaa mittati de"oosona.

Bantta luxetta wurssidi anjjetiidi de'iyaa yelaga macca naati corattidi salpiyan eqqidoosona. Eti ubbaykka anjjuwa maayyuwa maayyidi huuphiyan zawudiya wottidoosona. Etappe guyye baggaara qorqqoruwan keexxetta jaggira keettay de'ees.

Issi yelaga na'ay motoriya laaggiiddi de'es. I maayido shuraabiyassi merayikka adil'e ciishsha. Appe guyye baggaara keehippe lo'iya dozati de'oosona. Asayikka dumma dumma sohuwara biiddi de'es.

Issi yellagga na'ay kiisiyan kushshiyaa yedidi maxaxiriyaa wottidi sinttawu simiddi kaame yiyoo adussa oggiyani eqqis. Appe guye baggara dumma dumma gitta giddida guutta dozat de'ossona.

Naa"u attumanne issi macca heezzu guuttaa naati issippe eqqiddossona. Eti heezzaykka maayiddogee boottaa shuraabiya bollan wolaytta wogaa woykko dunguzaa malaatay de'iyo malaatay de'iyo...

Issi gastta aaway wolaytta odi bessaa shiiqidi oyshaanne zaaruwa oottiiddi de'es. Appe miyye baggaara cora asati de'oosona.

karettanne bootta meray de'iyo miizzati de'oosona. etuppe ya baggaara dozzati maata meraa maayidaageetikka de'oosona.

Shuchcha xallan keexettidi keehippe lo'iya keettay de'ees. appe miyye baggaara issi kaamee eqqiis sintta baggaarakka cora asati emettiiddi doosona.

cora atumma asati wolaytta wogaa woykko dungguzara de'iyaa maayuwa maayidi beni wogaa paraa piriixissuwa anaacciyan diyaageeti beetoosona. etuppe guye bagaaara keehippe lo'iya hintsay des

Cora gasta macca asati issippe shiiqidi bantta ooso miishata akaafa, zaabbiya, shoodira oyqqidi bantta oosuwa qonccissiya malaata issippe oyqqidi eqqidosona.

Betsegaa giyo qummaa keettan de'iya dumma dumma qummaa qommota qonccissiya misilettinne ushshati keettaa karen de'iya misiliya bollan doosona. Keettaa karenkka naa"u issi qeera na'aara issi wogga asaara uttiddossona.

Keehippe dummatidi ciirettidi keexettida wolaytta wogaa woykko gaashuwa keettaa giyogee de'es. Appe guyye baggaara gitaa gitaa gidida mittati yuushuwan de'oosona.

Issi yelaga na'iya adil'e ciishsha mera shuraabiya mayada huuphiyan qophiya wottada karetta suriya gixxada eqqaasu. A oyiqqidoogeekka adil'e ciishsha mera malatiya banddiraa. Ippe guyye baggaara qeeri naati doosona.

naa''u yelaga macca naati issippe eqqidoosona. issona bullukuwa maayasu, issina bootta qoliya xeeran wolaytta wogaa woykko dungguzzay de'iyo maayuwaa maayyasu, etuppe sintta baggaara dumma dumma wogaa qumaynne loggomoy ...

Issi yelaga na'iya karetta kootiyaa karetta suriyaara maayada maataera banddira oyqqada eqqasu. Ippe guyye baggaara cora asati yiide de'oosona.

garssa baggaara maata meran tiyeettida bolla boggaara bootta meran tiyeettida jagiira keettaa malatiya qorqqoro keettay de'ees a huuphessankka masqqalee de'ees a yuushuwan gitaa gitaa gidida doozati beetti uttidoosona

Issippetettan Goda haggaaziya issippe corattidi de'iyaa cora attuma asati epuudiyaa maayyidi issippe shiiqi uttidoosona. Eti de'iyo keettay boottaa meraa tiyyettidi keehippe puulattida dumma dumma xomppiyan alleeqetiis.

Naa"u yelaga naati donuwa unkkuwa kushiyan oyqqidi bessiidi de'oosona etappe guye baggaarakka bookketibeenna donoy dees, hegaappe guye baggaara dumma dumma doozzatikka doosona.

issi gastta aaway huuphiyan maxxaxiriya wottidi sinttan zo''o mlatana ekkiya shammizziya maayyidi kushiyaan coraa gattiyaaga oyqqidi keehippe lo''iyaaga doozzatu giddon eqqiis. appe guyye baggaara ayssarida badalatikka doosona.

heezzu asay issi maccanne naa"u attumageeti uttidoosona. etuppe giddo baggan uttada maccaara pompaa oyqqada hassayawusu hegan madderekkiyan salo meranne boota meran de'iyaa maayoy hiixettiis.

Issi wolaytta yettanchcha gidida yelaga na'ay ayfiyaan maxaaxiriyaa wottidi kushshiyaan saatiyaa wottidi huuphphiyaa wolaytta wogaa woykko dungguzaa gulettidi eqqiis.

Issi yelaga maca na'ee huuphe keehippe lo'i uttidaage beetes. Akka qassi burabre qolliya maayassu.

Cora macca asati huuphphiyaan shaashiyaa qaccidi dumma dumma meraa maayuwaan puulattidi sinttawu simmidi eqqidoosona. etuppe issina huuphphiyaan ayfiyaan maxaaxiriyaa wottada zo'o mera borssaa oyqqada eqqasu.

So meedosatuppe issuwaa gidiyaa anqara mirggoy eqqiis. ayoo meraykka zo'o appe ya baggaara hara meedosatikka de'oosona. sinttawu xeelliyoo wode asaa issoy eqqis.

Issi gastta bitane adl'e cishisha koottiya maayiddi keettan misimariya shocciddi de'ees. Ettappe guye bagan harabay dees.

Shuchchan keexettida keettaa huphphessan macca naatu puulaa naagiyoo keettaa gidiyoogaa erissiyaa malaatay de'ees. appe sintta baggaara keehippe lo"iyaa doozati de'oosona.

cora atumma asati dumma dumma yetta miishshata oyqqidi maarara eqqidoosna. eti maayidoogekka Wolaytta wogaa maayuwa woykko dungguzza getettees.

heezzu wodalla attuma naatiinne naa''u geela'o naati issi mala bootta shuraabiyaa maayidi eqqidosona issi geela'ee kushiyan banddiray de'ees a huuphiyankka qoophiyaa wotta uttaasu

ogiyaa bollan issi boota kaamiya yaydda de'oos iyyo guyye baggaykka dooya de'ees ippe ya baggaara issi asay hemettiiddi tiyaagee de'ees

wodalla na'ay karetta gurddiya gixxidi bootta shuraabiya sinttan mochenaa booraago giya xufete de'iyoga mayidi bos yos yaagiyagaa xaafi oyikkidi eqqis.

cora attuama asati maarara uttidi kushiya baqoosona. eti maayidoogeekka bootta kutaa. etappe guye bagaara gita gididda mitaa bolan adil'e ciishsha mera dooyi uttiis.

Xeelanawu keehippe lo'iya puulattidda bootta meran tiyettidda bootta shuchchay de'ees. OGIya gaxan hara doozzattikka de'osonna.

Issi yelaga na'iya ba huuphiya yeddada bootta shurabbiya mochchenna boorago giya xuufiyara eqqaassu.

salo mera malatiya kaamiyaa eqqaassu ippe sintta baggaara cora gastta attuma asati de'oosona eta guyyeessankka kehippe lo'iya shuchchan keexettida heregan golddettiya keettai de'ees

Ichchashshu ashshanggulutetti maca asaa maayuwa maayiddi beettosonn. Etta matan daro maayotti de'osonna.

yelaga attuma naati issipe corati shiiqidi duridi de'oosona. eti ubaykka boota maayuwa bollan wolaytta dungguzza meraa maayidoosona.

cora asati issippe shiiqidi puuttuiya giigisiidi beetoosona. etappe guye bagaarakka puuttiya dagayidi wottiyo sohoy de'ees. puuttiya wotiidi etuura de'iya asatikka de'oosona.

Cora asatti bootta shurabiya maayiddi maattaa bollaa hemettosonna. Etta matan lo'iya deree de'ees.

qeeri qorqqoro keettaa baranddan dumma dumma zal'iya miishshati de'oosona. hegeetuppe amaraageti caamaykka keettaa quciyooge de'ees.

Issi yelaga na'iyaa keehippe puulattida sohuwaan karetta shuraabiyaa maayada eqqaasu. ippe guye baggaarakka adile ciishsha mera maata meranne zo'o meraa maayida keehippe puulattida sohoy de'ees.

shuchchan keexxetida keettay maarara beettees, ayyokka dumma dumma lifileti de'oosona. appe sintta baggaara maatay baynna mela biittay de'ees,

Issi mishiriyaa adel''e ciishsha mera maayuwaa maayada huuphiyan biitta malatanawu ekkiya shaashiyaa qachchada samppa bayzzaydda de'oos ippe sintta baggaarakka issi aayya de'oos

Yelaga attuma naati issippe kiyidi kushshiyaa baqqiidi yexxiidi doosona. etuppe guye baggaara shuchchan keexettida keettay adil"e ciishsha meraa maayidagee de'ees.

issi yelaga na'ay booyya shuraabiya maayidi moochenaa booraago gongoluwa yaagiya shuraabiya maayidi eqiis.

Dumma dumma miyoonne uyiyoobata demmiyoo koskkiyaa karen keettaa pittiyo puxay, uyiyo laslaassaynne adidhe ciishsha meraa maayida jerkkaanee de'ees.

Ichchashshu gastta mertetan puulatti shuchcha gidon uttidosonna. Etta matan lo'iya doozzatti de'osonna.

issi yelaga asay diran uttiis hegetupe amarida asay maayido maayoy wolaytta wogaa qonccissiyaaga, eta giddon issoy eqqi denddidi pootuwaa ekkiidi de'ees.

Issi gastta maccassiya gattaa ba'adda yanxxilla oyqqadda eqqaassu. I mattankka darobbay de'ees.

Issi keetta giddon cora asay uttiddi

Issi atuma asay zin'i uttiis appe guye bagan dumma dumma zin'i uttiddi beetees.

Issi erissuwa odiya taappeella bollan naa"u asati de'oosona. Naa"ayikka pmppaa oyikki uttidosona. Issoy zo'o kootiya maayiddi zo'o istiraachchuwa kushiyan oyiqqis.

Doozatuppe issuwa gididi oshinchchaanne dumma dumma harggiyawu xale gidiya agunttay bollan de'iyo santta buloy de'es. Dumma dumma baqo harggetussikka xaletiyoogan erettes.

Keehippe xeellanaw lo"iya ammano keettan yelaga naati issippetettan eqqidi zammaroosona. Etappe sintta baggaara boota qalamiyan tiyyetti uttida madirekke de'ees.

Issi yelaga na'ay puutiya tokiddi de'ees. I maayidooge karetta maayuwa appe ya baggan qorqqoro keettay de'ees.

Issi yelaga macca na'iyaa moochchena boorago yaagiyaa shuraabiyaa bootta meraa maayada sinttan eqqasu. ippe guye baggaara keehippe lo'iyaa doozati doosona. cora asatikka yiiddi de'oosona.

cora say issippe shiiqidi hashettidi biittaa bookkiiddi de'es. issi macca baltteetiya qassi akaafan kaasha kaashada olawusu. etappe ya baggaara keehippe daayida mittay de'es.

Dumma dumma puulaa macanne atuma asatti issippe de'osonna. Ha asattu matan darobbay de'ees.

Cora attuanne macca asay issippe shiiqidi uuttaa haaxaa tookidi ekkidi tokkanawu epes. etappe guyye baggaara bootta kaamiya eqqasu. Hegaappe ya baggaara keettay de'es.

dumma dumma baggi zaaridi efiyaa dumma ogetu gaytotettay de7ees. ha ogiyaa bollan issi karetta kaamiyaakka de7awusu. banddiray ogiyaa yuushuwan kaqettii uttiis.

Issi mitta bollan geleshshoy uttis. Appe matan maatta meraa maayidda lo'iya doozzatti de'osonna.

Xaacce keettan seeraa naagissiyage sinttawu xeellidi maayuwaa maayidi huuphphiyaanbqophphiyaa wottidi de'ees. Appe sintta baggaara a oosuwaa qonccisiyagene a suntta qonccisiyage xaafettido taappelay de'ees.

Dumma dumma heeran atuma asaa maayuwa sikkiyo sohuwan sikketti uttidda maayoy beetes. A matan sikkiyo miishshay beetes.

Cora maccanne attuma gidida wolaytta dere asay issippe shiiqi uttiis. etuppe dariyaa baggay wolaytta wogaa maayuwaa maayiis. eta huuphphessan dumma dumma elleqettida alleeqoy de'ees. .

naa"u yelage naati goshshaa bollan zerettaa ayifiya zeriiddi haa simmidi eqqidosona. etuppe guyye baggaara aaho goshshay de'es. goshshaa gaxan mittati eqqidaageeti doosona.

issi keetta coraa seeraa naagissiyaageeti isponjiyappe oosetida zo''o meray de'iyo oydiyan uttidoosona. etuppe sinttaara diyaageeti kushiyan biiriya oyqqidi woraqatan xaafidi doosona.

yelaga na'ay kaamiya ogiya kanttidi biidi de'es. appe huuphessa bagara erissuwa odiya taapeelay de'ees.

Keehippe shuchchan keexettidda keettay de'ees a bollan awash bankki giyaaggi xaafetti uttiis. A sinttan koskke de'ees.

Cora attuma asati wolaytta wogaa woykko dunguzaa maayidi bantta kushshiyaan pulaaliyaa oyqqidi eqqidosona. etappe sintta baggaara wolaytta gachchaama yettanchchay eqqiis.

Issi yelaga na'ay huuphphiyaa qanxxisiyo keettan de'ees. Appe sintta baggaara oddi besi dumma dumma zammaana wode ehidobati de'osona. Giddon issi zo'uwaa maayidagekka ya xeellidi de'ees.

Anjettida cora asati bantta huuphiyan anjjuwa maayuwa mayidi bantta huuphiyan zawudiya wottidi maaraara eqqidosona.

shuchcha xalan keexetida keehippe lo'iya keettay de'ees. eta bolankka heezzu heezzu heregappe oosettida maskootetti de'oosona.

cora macca asati issippe de'oosona. etuppe issiniya doozata woykko attakiltteta gediyaa xaaxxa simmada gidduwa huushsha huushshada xeelaydda de'awus.

Dumma dumma puulaba naaganawu go'ettiyi miishshaappe issuwaa gidida qooriyan wottiyo biray karetta miishshaara bollan kaqqettiidi de'ees.

Orttodokise ammanuwaa kaalettiyaa aawati huuphphiyan taabotaa tookidi dumma dumma mera xila oyqqidi hemmettidi deosona. Etappe guye baggaara maataa meran tiyettida keettaykka de'ees.

Santtay mokkido aaho goshshaa giddon naa"u attuma asati sinttawu simmidi eqqidosona. Etuppe guyye baggaara woggaa gidida mittaynne deree de'ees.

Qaalihiwot yaagiyaa ammanuwaa kaalliyaa dere assaasi ishshatammanne laappntto yuushshuwaa konparansee de'iyoogaa qonccisiyaa malaatay de'iyoo taapeellay kaqettiis.

Coraa yelaga macanne atumma asatti meetottidda asatta maadiddi d'eosonn. Etta matankka seera naagissiya xaace de'ees.

Heezzu yelaga asati oosuwaa oottiidi de'oosona. heezzaykka maayido mayoy hiittaa geetettees. huuphphiyaa qophphiyaa wottidi wodoruwaa qachchidi gimbbiyaa oosuwaa oottoosona.

Guutta biron dicciidi de'iyaa naati keehippe lo"iyaa maatay de'iyoo sohuwaan eqqidosona. etappe guye baggaara koccan keexettida keettay sanqqay maskkotee heregan oosettidogee de'ees.

Cora yelaga maccanne attuma gidiyaa asati banddiraa wolaytatettaa qonccisiyaagaa oyqqidi eqqidosona. etappe guye baggaara keehippe lo'iyaa doozatikka de'oosona.

keehippe lo"iya keettaa giddon dumma dumma so buqurati de'oosona. ha keettaa giddon asay uttidi qumaa miiddikka de'es.

Ceega qorqqoro keetta bollan bahiru koskkiya gidiyooga qonccissiya malattay de'ees. Etta matan kaamettikka de'osonna.

Naa"u macca asaynne heezzu attuma asay wolaytta wogaa poliidi de'oosona. ETuppe guyya baggaara keehippe lo"iyaa asati dumma dumma maayuwan puulatti uttaageeti doosona.

Adussa kaame hemettiya ogiya bolla isuziya giyo biide de'ees a matan asay gediyan biide de'ees.

Yelaga naati issippe eqqiddosonna etti heezzaykka issi mala maayiwa maayidosonna. Etta maayuwa sintta moochchee naa boorago gonggolluwa giyaage dees.

Naa"u jaagita keettati de'oosona. etuppe sintta baggaara qeeri naati doosona. guyessa baggaara doozatun doodetti uttida uuttayinne dumma dumma doozati doosona.

Keehippe gitaa gidida mittaappe sintta baggaara aaho dembbay de'ees. ha dembbaa giddon cora toho kuwaasiyaa kaa'iyaageti kaa'iidi de'oosona.

Goshshanchchaa murutaa daro daro qommo kattaa ayfeti de'oosona. hegeetuppe issuwaa gidida lokkomay keehippe lo'idi diccidaagee de'ees.